Ko daɣiri nyɛla din do tiŋa paɣa ninkura so nyɛla ŋun chani kɔm maa puuni paɣa maa yɛla liiga shɛli din nyɛ kala piɛlli mini zaɣa sabinli gabi taba doo gba zaa nyɛla ŋun ʒi kɔm maa puuni ka yɛ liiga piɛlli.

Paɣaba mini dabba n laɣim bɛni bi shɛba nyɛla bini zi kuɣusi zuɣu ka shɛba zi zuɣusaa bi pam nyɛla bini gbubi kamɛra nima do so nyɛla ŋuni zi kuɣu zuɣu ka gbubi pɛn mini buku

Doo n ziya doo maa tooni tɛɛbuli n ziya ka bini yahari tam tɛɛbuli maa zuɣu paɣaba nyɛla bini ziya mpɛ n gili doo maa ka gbubi bihi paɣiba maa puuni so nyɛla ŋuni ye liiga piɛlli ka gbubi bia ka bia maa pili zupiligu piɛlli ka o zaŋ o nuu n tabi bia maa zuɣu.